Pɔgebɔ la are a gɔlle soola panale. A pɔgebɔ s mine su la bonzeere a de wagyɛ buluu a ŋmaa ba posogereŋ kyɛ zɛge ba nuuri ka a do saa ka ba golli a soola panale. A soola panale lomboe mine waa la peɛle ka a soola panale zusogɔ meŋ a waa sɔgelaa.

Seemaa la, a seemaa zɔlɔ be la a poɔ, ka gyɛnlee be a poɔŋ, vaare meŋ be la a seemaa poɔ, ka nɛn be be, ka gyɛnlee meŋ a paale a seemaa poɔŋ, bɛŋɛ ne mui la ka ba doge a paaŋ de bɔɔdeɛ a eŋ a seemaa poɔ. 13419

Noba la are kyɛnse zu. A kyɛnse zu, ba biŋ la sola panal. Dɔbɔ la ba zaa. Dɔbɔ banaare vɔgele la zupile ka a waa dɔre. Ka a dɔɔ kaŋa seɛ kuri sɔgelaa. Ka ba bata su kpare ka a waa ŋa kɔhɔlɔ. ka ba de a ba kpare bɛrɛ su dɔgele.

Nempeɛle la a waa yaga lɛ. Ka ba mine are dendeŋ, ka ba mine meŋ a zeŋ teŋɛɛ. Kyɛ ka kūū daga naŋ waa ŋa kɔkɔlɔa a biŋ a ba nimitɔɔreŋ. A nempelaa dɔɔ kaŋa gaa gbi la a Nempeɛle Pɔge kaŋa niŋɛ sogɔ. A pɔgɔ su la o boma kaa waa ŋa kɔlɔ. Kaa dɔɔ meŋ su bonsɔgelɔ yoŋ.

BompuurI la ka bibiiri ane pɔge a zeŋ a eŋ oraba bili poɔ, ka a bompuuri mine waa dɔre kaa mine waa zeere. A kaŋaa zeŋ la bonzu a seɛ kurpelaa toŋ nɔɔtepeɛle. Kaa pɔgɔ meŋ su kparpelaa a toore nuwoore kaa e buluu.

Dɔba bayi la a are kɔge masime. A ba zaa bayi bonsuuri waa ŋa tampɛloŋ. Ba zaa byiŋ vɔgele zupile ka a waa peɛle. A mansime ziiri mine waa zeere ka a ziiri mine meŋ waa bondoɔre a dɔɔ kaŋa dɔɔ la gyoŋgyoliŋgyo kyɛ de nu a gaa ton ne a mansiŋ toma.

Pͻge la are korodie poͻ a seԑ kuree ka o waa zeԑ a su kparoŋ koo waa sͻgelaa kyԑ taa kõͻ suree. A de kyakoli a ͻŋ ne boma naŋ be a kͻnsuree poͻ a boͻrͻ ka gaa ne o noͻre. A korodie daŋkyime waa la pelaa kyԑ ka zeԑre surre ane a bonimaale boma mine yagele o zusogͻ sԑŋ na.

Dɔba la ka ba bayi nyɔge kuri bole kaŋa. Kyɛ kaa kaŋa sobo a are a pɛgle boma a o nuuri poɔ. Ba zaa su la ba tontoŋkaayaa kaa waa ŋa bonzeere. A dɔɔ kaŋa toore la nu woore kaa waa zeere, kyɛ ka ba zaa bata a vɔgle zupili peɛle.